Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa amantaadhaan wal qabatu yoo ta'u, kan amantoonni musliimaa bakka tokkotti walitti qabamuudhaan ka'an kan mul'isudha jechuudha.

Suuraa kun kan inni mul'isu suuraa dhugaatii yommuu ta'u, dhugaatiin kunis immoo dhugaatii burtukaanarraa hojjetamu yommuu ta'u, keemikaalota gara garaa itti dabaluudhaani waarshaa seensifamee kan hojjetamedha yookaan kan qophaa'edha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kun suuraa yeroo namoonni misooma magariisaa irratti argaman kan mul'isuu dha. Akkasumas bakka tokkotti walitti qabamuun yeroo haasaan taasifamaa jiru kan mul'isuu dha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu galcha loonii yookiin immoo horiin yammuu gara manaatti galuu dha. Innis dimimmisa keessa dha.

Suuraan asirratti argamu kun suuraa dhugaatiilee garaa garaa of keessatti qabatu yemmuu ta'u, kunis immoo gosoonni dhugaatii garaa garaa qaruuraa isaaniitiin wajjin bakka tokkotti walitti dhufanii suuraa kaafamee jiruudha.

Kan suuraa kanarratti mul'atu gosoota simbirroo keessaa simbirroo morma dheeraa fakkaatu fi halluu nama hawwachuu danda'an qabantu namatti mul'ata.

Suuraani asiin gaditti mul'atu kunii suuraa oduu miidiyaadhaan darbaa jiru irratti yommuun aangawaan mootummaa tokkoo odeeffannoo siyaasaa dabarsaa jiruu kan mul'atuudha.

Suurri kuni aasxaa biiroo investimentii fi indastirii oromiyaa kan mul'isudha.

Suuraan asii gaditti argamu gosa kitaabaa kuusaa walaloo yommuu ta'u, mat-dureen isaa 'Gola Icciitii" kan jedhuu fi barreessaan isaammoo Boonaa Gammachuu Irreensoo kan jedhamudha.

Suuraan kuni meeshaalee bakka bashanannaatti argamani kan mul'isudha.

Suuraan asirratti argamu kun suuraa magaalaa keessatti kaafamee fi haala magaalaan irra jiru, konkolaattota akkasumas haala imaltoonni karaa irra ittiin adeeman bakka gara garaa qabatanii deeman wajjin kan mu'isu dha.

Suuraan armaan gaditii mul'atu kun kan mul'isu konkolaataa abbaa miila sadii yoo ta'u, kanas immoo namichi wayii bishaan itti waraabee yemmuu inni konkolaataa kana keessa tartiibaan sirreessee kaa'u kan mul'atudha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu konkolaataa akka mana nyaataatti fayyadudha. Yookaan immoo dhiyeessi nyaata gara garaa daandii irratti kan kennudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kun kan inni mul'isuu mana jireenyaa keessatti yookiin immoo Waajjiroota addaa addaa keessatti balaa garaa garaa to'achuudhaaf meeshaa fayyadamnu kan mul'isuu dha.

Suuraa kanarratti kan mul'atuu, daandii baadiyyaa yommuu ta'uu, yommuu namoonni miila isaaniitinii akkasumasimmoo konkolaattonniifi meeshaa garagaraa baatanii namoonni irra deemanidha .

Suuraan armaan gaditti mul'atu kan inni mul'isu suuraa kophee banaa ta'ee, kan gogaa horii irraa hojjetamu, halluu dibamuudhaan faayamee, uffannaadhaaf akka tolutti kan dhiyaateedha.

Suuraan asiin gaditti mul'atu kuni suuraa mana dhugaatii keessatti kaafame yommuu ta'u, kunis immoo dhugaatiiwwan gosa garagaraa fi akkasumasii dhugaatii Zambaabaa jedhamu kan alkoolii of keessaa qabu kan mul'isuudha.

Wanti as irratti mul'atuu kun kan inni mul'isuu suuraa matii tokko kan harka qaleyii ta'ani garuu moo qarshii caalaaa mani isaani jaalala irratti akka hunda'ee ibsa kan jiraanidha jechuudha.

Suuraan asii gadii kun kan inni mul'isu suuraa mana bunaa keessatti meeshaa itti fayyadamnu kan buna yookaan immoo bulluqni gara garaa akka hin qorrineef keessatti ho'ifamu kan agarsiisudha.

Suuraan asii gaditti argamu kun kan mul'isu suuraa meeshaa mana keessatti yookaan waajjira garaagaraa keessatti itti fayyadamnu keessumatti bifa ammayyaa ta'een kan hojjatame kan agarsiisudha.

Suuraan asiin gaditti argamu, suuraa dhimma siyaasaatiin walqabatu yemmuu ta'u, yemmuu itti aanga'oonni mootummaa biyyoota garaagaraa waliigaltee waliif mallatteessan kan agarsiisudha.

Suuraan kun kan inni mul'isu suuraa dhugaatii yommuu ta'u, kunis immoo dhugaatii Dankiiraa jedhamu qaruuraa sadiitti naqamee yommuu inni kaafamee jiru kan mul'isudha.

Suuraanii asirratti mul'atu kunii suuraa tuuta meeshaalee garaagaraa kanneenii meeshaalee kan biroo hiikuuf yookaan immoo deebisanii hidhuufi itti fayyadamnu kan mul'isuudhaa jechuu dha.

Suuraan kanaan gaditti mul'atu kun daa'imman qulqullina isaanii ittiin eeguuf kan fayyaduu dha. Innis uffata osoo itti hin uwwisin kan itti uwwifamuu dha.

Suuraan kun kan inni mul'isu suuraa odeeffannoo wajjin wal qabatu yoo ta’u, kanas immoo itti gaafatamtuun biiroo fayyaa yommuu itti miidiyaa irratti haasa'aa godhan kan agarsiisudha.

Wanti suuraa irratti mul'atu kun meeshaa eleektirooniksii ammayyaa yoo ta’u, lakkooftuu yeroo kan ta’e daqiiqaa fi sekoondiidhaan ofirratti qabatee kan jirudha jechuudha.

Waanti suuraa kana irratti mul'atuu, meeshaa mana maxxansaa keessatti fayyadamamu yemmuu ta'u, kunis immoo Meeshaalee kan biraa fi akkasumas waraqatoota garaagaraa keessa kaawuudhaaf kan fayyadudha.

Wanti suuraa kanarratti mul'atu, biqilaa qorichumaadhaaf oolu yommuu ta'u, innisi biyya keenya keessatti durduriirraa jalqabee kan turedha.

Suurri kun kan mul'isu shamarree oromoo uffannaa aadaa fi faayaa aadaatiin faayamtee meeshaa aadaa harkatti qabattee mul'isaa jirtu kan aadaashee mul'isaa jirtu argina.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu meeshaa ammayyaa yammuu ta'u, kunis immoo sagaleen nama kan biraa osoo hin jeeqin sirriitti akka itti dhaga'amuuf qindeessee kan tajaajiluu dha.

Suuraan kun biyya Chaayinaa magaalaa Shaangaayitti wal dorgommii taasifame irratti atileetiin Itoophiyaa yeroo injifatu kan mul'isudha.

Suuraan armaan gaditti mul'atu kun, kan inni mul'isu suuraa waltajjii irratti weellisaa sirba dhiheessaa jiruu akkasumas immoo dargaggoonni dhiiraa fi shamaarraniin nama lama lama ta'anii yeroo itti isaan sochiidhaan gargaaraa jiranidha.

Suurri kun tajaajila bu'uuraa dhaabbata Itiyootelekoomiin kennamaa jiru kan mul'isudha.

Suurri kunii kan inni mul'isu bakka gurgurtaa yookaan immoo gabaa bakka itti kuduraaleen gurguramaa jiranii kanneen akka muuzii, paappayaa, maangoo fi kan kana fakkaatan jechuu dha.

Suuraan kun kan mul'isu ayyaaneffannaa Irreechaa uummatni Oromoo yommuu birraan barii'u, gara lagaatti ba'uudhaani waaqa itti galateeffatuu fi itti kadhatu kan mul'isudha.

Suuraan kun kan mul'isu nyaata meeshaa irra kaawwamee jiru, baay'ee kan bareedu caccabsaa jedhamuun kan beekamu qabatee kan jirudhaa jechuudha.

Suuraan asiin gaditti mul'atu kun gabaadhaan kan wal qabatu yommuu ta'u, kunis bakka gurgurtaa garaa garaa, akkasumas namoota garaa gabaa kanatti, lukkuulee fi wantoota garaa garaa baaatani adeema jiran agarra. Akkasumas, waanta kan biraa bitatanii kan galan kan mul'isudha.

Suuraan asiin gaditti mul'atu kun kan inni mul'isu suuraa hulleen bishaan itti dhugamu lafarra kaawwamee jiru kan agarsiisuu dhaa mana jireenyaa keessatti jechuu dha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu ayyaaneffannaa Oromoo beekamaa kan ta'e, Irreecha, yommuu itti namoonni gara lagaatti ba'uudhaani galateeffachaa jiranii waaqa galateeffachaa jiranii kan mul'isuu dhaa.

Suuraan asiin gaditti mul'atu kunii suuraa bineensa caakkaa kan ta'e, bineensa Gafarsa jedhamu lama ta'ee yommuu walii wajjiniin dhaabatu kan mul'isuu dha.

Suuraan armaan gadiitti mul'atu kuni kan inni mul'isu suuraa doonii galaanarraa namoota fe'atee naannoo gara galgalaatti ce'aa, gara bishaan kanarra ce'aa jiru kan mul'isudha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu, meeshaa teekinooloojiitiin wal qabatu ta'ee saatalaayitii kan jedhamu odeeffannoolee garaagaraa akkasuma illee fayidaa kan nuuf kennuudhaa fi daangaa lafaatiin alatti hojiirra kan ooludha.

Suuraan asirratti mul'atu kun kan inni ibsu, yeroo qe'ee qotiisaatti yookiin bakka midhaaniitti mucaan tokkoo asheeta boqolloo waadaatti jiruu, ibidda bobeessuudhaan waadaa jiru kan mul'isudha

Suuraan asii gaditti argamu kun kan mul'isu suuraa dhugaatii biyya keenya keessatti beekama ta'ee qaruuraa inni itti naqamu kan mul'isudha.

Suuraan armaan gadiitti argamu kun suuraa odeeffannoodhaan wal qabatu yommuu ta'u, kunis ogeessi fayyaa yommuu itti daa'imaaf talaallii afaanitti kennaafii jiru kan mul'isudha

Suurri kun haasawwaa Ambaasaddara Diinaa Muftii miidiyaan darbaa jiru kan mul'isuu dha.

Suuraan armaan gadii kun kan inni mul'isu namoota duulatti bobba'uuf jedhanii, fardaaf akkasumas qawwee qabachuudhaan lolatti ba'uuf namoota jedhanii kan mul'isudha.

Suuraa kanaa gadii irraa kan inni mul'isu meeshaalee aadaa mana keessaa itti fayyadaman yammuu ta'uu; dubartiin Oromoo tokkos yammuu isheen baaduu raasuun itittuu baasuuuf jettu kan mul'isuu dha.

Suuraan kunii kan inni of keessatti qabatuu fi kan inni mul'isu mana jireenyaa keessatti meeshaa fuullee jedhamu ,kani keessatti of ilaaluudhaaf nama fayyadu, kan mul'isuu dha.

Suuraan as irratti mul'atuu kuni kan inni mul'isuu gaamoowwan gurguddoo aakkasumaas dandii irrafi jalaa akkasumaas dandii walqaxamuruu kan mul'isuudha. Magaalaa keessatti kafamuudhanni bifa bareeda ta'een kan mul'ifamee jiruudha.

Suurri asirratti argamu kun suuraa dhiimma oomishaa fi oomishtummaatiin walqabatu yommuu ta'u, yommuu itti warshaan daabboo daabboowwan baay'inaan oomishee baasaa jiru kan mul'isu dha.

Suuraan asirratti mul'atu kuni kan inni mul'isu bakka gurgurtaa yookaan gabaa bakka itti muduraaleen gara garaa gurguramaa jirani kan mul'isaa jirudha. Kanneen akka paappaayyaa, muuzii fi kanneen kan kana fakkaatani jechuudha.

Suuraan kuni asxaa ittiib dhaabbatni tokko dhaabbata biraa irraa adda kan ta'u mul'isaa kan jirudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu namoota hiriiranii konkolaataa eeggataa jiran kan mul'isuu dha.

Suuraan armaan gadii kuni kan inni mul'isu suuraa Aasxaa dhaabbata biyya keenya keessatti beekamu kan mul'isudha. Kunis immoo dhaabbata kana kanneen biroorraa adda baasee mul'isuuf kan fayyadudha.

Suuraan asirratti mul'atu kuni suuraa yommuu loowwan bakka dheedichaa irratti argamanii jiran kan mul'isu ta'ee, haati tokko immoo yommuu isheen jabbii taphachiistu kan mul'atudha jechuudha.

Suuraan armaan gadiitti mul'atu kun kan inni mul'isu gosa dhugaatii yommuu ta'u, gosti dhugaatii kunis immoo dhugaatii bishaan amboo jedhamuun beekamudha. Naannoo ambootti kan argamuu fi achitti kan oomishamudha.

Suuraan asii gaditti mul'atu kuni wantoota iddoo tokkotti walitti qabamuudhaan gurgurtaadhaaf qophaa'anii jiran kan mul'isu yoo ta’u, kunis immoo dhimma gabaatiin wajjin kannwal qabatudha.

Suuraan asiin gadiitti mul'achaa jiruu kun suuraa yommuu namoonni hiriiraa bahuudhaani sagalee mormii dhagesisa jiraani kan mul'isuudha.

Suuraan as irratti mul'atuu kuni kan inni mul'isuu meeshalee mana maxxaansattibitti faayadamnuu keessaa waraaqallee haaluwwaan gara garaa of keessatti qabateebkan jiruudha.

Waan asirratti mul'atu kun, suuraa dubartoonni yookaan shamarran yemmuu bakkoota garaagaraa deemuuf jedhan qabatanii kan deeman guroorroo kan mul'isudha.

Suuraan kunniin kan inni mul'dhisuu meshallee tekinooloojiidhaan walqabatan kannen akka shibboollee gara garaa kan of-keessatti qabatufi meshawwaan barnoota Kompiteeraa barachuuf nuu faayyadan of keessatti qabatee kan jiruudha.

Suuraan armaan gadiitti mul'atu kun kan inni mul'isu suuraa meeshaa safartuu ta'ee, kan ittiin dheerina wantootaa akkasumas dheerina hojjaawwan wantoota gara garaa ittiin safarruu fi fayyadamnudha.

Suurri kun kan inni mul'isu kitaaba mata dureen isaa 'Furtuu Gumaa' jedhu afaan Oromootiin kan barraa'e, barreessaan isaa immoo Tashoomaa Guuttataa Qixxeessaa jedhamu kan mul'isudha.

Suuraan asiin gaditti mul'atu kun kan inni mul'isu dhimma ispoortiidhaan walqabatu yommuu ta'u, yommuu itti namoonni dhimma ispoortii irratti hirmaatan iddoo tokkotti walitti dhufanii suuraa walii wajjin ka'aa jiran kan mul'isu dha.

Wantoonni kun meeshaalee barreeffamaa yoo ta'ani herrega keessatti sararootaafi bocoota gara garaa ittiin hojjechuudhaaf kan itti fayyadamnudha.

Suuraa armaan gadiirratti kan mul'atu namoota hojii humnaa hojjachaa jiran yommuu ta'u kanas immoo karaa lolaan keessa yaa'u tolchuudhaan naannoo isaas kan sirreessaa jiranidha.

Suuraan asii gaditti mul'atu kun kan inni agarsiisu konkolaataa tajaajila uummataatiif tartiibaan dhaabatee jiru kan uummanni hundumtuu qarshii madaalawaa ta'een fayyadamuu danda’udha. Isa kan mul'isudha.

Suurri kun kan mul'isu dubartii mala aadaatiin buddeena tolchaa jirtu akkasumas immoo eeleerraa buddeena baasaa jirtu kan mul'isaa jirudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun kan inni mul'isu abaaboo bareedaa ta'e akkasumas ammoo kan qoricha aadaatiif fayyadu kan mul'isudha.

Suuraan asirratti mul'atu kunii ijaarsa durii ta'uudhaan kan beekamu akkasumasii magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu marfata bakka Daalattii jedhamuun beekamu kan mul'isu dha.

Suuraan kuni mana dhugaatii bunaatti haala ittiin bunni buufamaa jiru kan mul'isudha.

Suurri kun nyaata aadaa Oromoo marqaa jedhamuudhaan beekamu kan mul'isudha.

Suuraan mul'atu kuni faaya dubartoonni Oromoo uffachuudhaan beekamanii Callee kan jedhamu kan mul'isu dha.

Suuraan asirratti mul'atu kunii ķan inni mul'isuun suuraa nama beekamaa ta'e, aartisti oromoo beekkamaa weellisaa Galaanaa Gaaromsaa jedhamuun kan beekamu suuraasaa kan mul'isudha.

Suuraan armaan gaditti mul'atu kuni suuraa siyaasaan walqabatu yemmuu ta'u, yemmuu ministeerri muummee biyya kanaa dooktor Abiy Ahmediifi obbo Shimallis Abdiisaafi angawaan mootumma kan biraan haasawaa taasisan miidiyaa irratti waraabamaa jiru kan mul'isudha.

Suurri kun kan inni mul'isu suuraa Jaldeessi yommuu bosona keessaa gara namaatti achii ol deemu yemmuu mul'isudha.

suuraan armaan gaditti mul'atu kun kan inni mul'isu gosa nyaataa kan gabaa keessatti argamu yommuu ta kunis immooyyuu ocholoonii irraa kan hojjetamu yoo ta'uu daaboodhaan kan nyaatamuudha

Suurii mul'atu kunii suuraa kuduraa fii muduraa keessaa addatti suuraa shunkurtii adii kan mul'issuudha.

suuraa kana irratti kan mul'atu gaasixootaa garaagara gosoota gaasixoota garagaraa yommuu ta'u kanas immoo odeefannoo waytaawaa ta'ee fi odeefannoo leekan biroo garaagaraa irraa argachuuf kan nu fayyadu

Suuraan kun kan inni mul'isu suuraa riqicha irratti hojjetamee kan jiru mukarraa sofamuudhaanii ifa bareedaa ta'e kan qabu isa kan mul'isuudha jechuudha

Suuraa kana irratti kan mul'atu yeroo itti dhiirii tokkoo fi shamar'an tokko walii wajjiniin sirbaa jiraniidha ufannaa aadaa oromoo uufachuudhaan yeroo ittiiinni weellisaa jiruudha jechuudha

suuraan armaan gaditti mul'atu kan inni mul'isu gosa sinbirroo bareedduu kan taatee akkasumas halluu keelloo fi adii akkasumas buburree kan ofirraa qabduu damee mukaa irraa yookan immoo muka qalloo irra biqiltu qalloo irra jirtudha

Asii gaditti kan mul'atu kun suuraa dibataa yookaan immoo faaya gogaa keenyaatiif kan fayyadu saamunaa bareedinaafi fayyummaa gogaatiif mul'isu kan agarsiisudha

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa uffannaadhaan wal qabatu ta'ee, kan kophee namoonni baay'een dhiironnis ta'ee shammarranis biyya keenya keessatti baay'inaan fayyadaman kan mul'isudha.

suuraan armaan gadiitti argamu kun kan inni mul'isu suuraa bu'uraalee jireenyaaf barbaachisoo ta'an keessa bishaan qulqullina qabu yemmuu itti isaan waraabachaa jiraan kan mul'isuudha.

surrii armaan gaditti argamu kun kan agarsiisu suuraa kabaadhaan wal qabatu yommuu ta'uu kunis immoo kuusaa wantoota gurguramuuf jechaa jiranii kan mul'isaa jiruudha.

Suuraan asii gadii kunii biqilaa avukaadoo jedhamuun beekamu kan mul'isu dha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu mana amantaa Kiristaanaa yommuu ta'u, kunis immoo bosona magariisawaa ta'eenii marfameetu ijaaramee argamee jira jechuu dhaa.

Suuraan as irratti argamu kuni suuraa uffannaa kophee kamolis yoo ta'u ,kopheen kunis immoo gogaa loonii irraa kan hojjetamu fi yeroo duriitii kaasee baay'ee beekamaa kan ta'eedha.

suuraan kun suuraa meeshaa mi'oota garaagaraa keessa kaa'udhaaf fayyadamnu mana keessattis bakkoota garaagaraattis itti fayyadamnu kan mul'isuudha.

Suuraa kana irratti wanti mul'atu suuraa dhugaatii yommuu ta'u innisi dhugaatii qaruuraa keessaa buufamaa jiruu mul'isaa kan jiruudha. Kunis faayyidalee guddaa dhala namaaf kan kennuudha.

suuraan kun kan mul'isu suuraa naannoo bosonaatti kaafame yemmuu ta'u, kunis ammoo jaldeessota halluu babbareedaa qaban lama kan of keessatti qabatuu fi hawwataa kan ta'e bakka daawwannaatti kan argamuudha.

suuraa kan irratti kan mul'atu dhimma seeraan walqabatu yommu ta'uu. yeroo namoonni seera eegsistoonni waadaa seenaa jiranii kan mullisudha.

suuraan kunii suuraa dubartoonni oromoo yommu birraan bari'u abaaboo qabachuudhaanii ufataa aadaatiin faayyamanii ba'ane ayyaaniffatan kan mul'isuudha

Suuraa kana irratti kan mul'atu yeroo itti harmeen Oromoo Arsittiin tokko aannan (Itittuu) shamarree Oromoo tokko dhugsiisuudhaaf itti qabaa jirtu kan mul'isu dha jechuu dha.

Suuraan kuni meeshaa filaa jedhamu, kan rifeensa ittiin filatan, kan mul'isu dha.

suuraan asiin gaditti mul'atu kun suuraa bakka bashannanaa daawwannaadhaaf kan ta'u akkasumasi qalbii namaa kan hawwatuu bakka bareedinaa suuraadhaan kaafamii jiruu kan mulliisuudha

suuraan kun kani mul'isu kophee shamarranii akkasumas abaaboo bukee jiru kani duuba isaatiinii ol ka'aa ta'e yeroo baayee shamaranii baay'ee isaanii kan fayyadaman ykn dubartoonni kan fayyadamaniidha

Suuraa kana irratti kan mul'atu wanta gogaa looni irraa hojjetamu yommuu ta'u kunis immoo maqaan isaa qabattoo jedhamee kan waamamu fi kofoo ittiin hidhachuudhaaf kan fayyadamnudha.

suuraan asirratti mul'atu kunii suuraa konkolaattootaa ummataa yommuu isaanii tajaajilaa bu'uraa ummataaf kennuuf jecha toraan dhaabbatanii jiranii kan mul'isuudha.

Suuraan kuni magaalaa keessatti yommuu konkolaataan fi namoonni karaa irra deemanii kan mul'isuudha.

Suuraa armaan gadii irratti kan mul'atu meeshaa ammayyaawaa yemmuu ta'u kunis immoo gommaa konkolaataa ittiin afuufuudhaaf yookaan immoo qilleensa ittiin kennisiisuufiidhaaf kan fayyadudha.

Suuraan asiin gaditti mul'atu kun kan inni mul'isu dibatoota garaagaraati. Akkasumas kanneen biroos kan qaamaaf oolan akkasumas dibannaaf oolan yoommuu isaan saanduqa keessa tartiibaan kaawwamanii jiran kan mul'isudha.

Suuraan asirratti mul'atu kunii kan inni mul'isu faaya gurraa shamarranii dhaa. Xixiqqaa akkasumas immoo gurguddaa kan of keessaa qabu yommuu ta'u, shamarran hedduun bitatanii yeroo baay'ee uffatanii kan faayamanii dhaa.

Suuraa armaan gadii irratti kan mul'atu meeshaa elektironisiidhaan wal qabatu ta'ee barnoota saayinsii kompuuteraa keessatti yeroo baay'ee kan baratamuu fi akkasumas teeknolojiidhaan walqabate hojii irra kan ooludha.

Suuraan armaan gaditti argamu kun kan inni mul'isu gosa meeshaa lafa qonnaa irratti yookan bakka qotiisaatti lafattiin qotuuf ittiin fayyadamnu kan mul'isu yoo ta'u maqaan isaas immoo doomaa jedhamuun beekamaa. Garlamaaniiniyyuu faayidaaf kan ooludha.

suuraa kana irratti kan mul'atu a faayaa shamarranii keessa gurratti kan godhatamu yommuu ta'u innis immoo shamar'an baayeeni yeroo baay'ee gurra isaanitti godhachuudhaanii kan beekamaniidha.

suuraan asiin gaditti argamu kun suuraa gabaadhaan yk immoo gurgurtaa omishaalee gara garaatiin wal-qabatu yommuu ta'uu gosoonni minhaan gara garaa fi huntoonni garagaraa yommuitti bakka tokkotti waliti kuufamanii gurguramaa jiranii kan mul'isuudha

surikun kan inni mul'isu suraa namoota hodii humnaa hodjachuudhaanii jirinyaa isaanii geggeeffatan ijaarsaa irratti obba'anii kan jirun kan mul'isuudha

suuraan armaan gadittii mul'atu kun kan inni mul'isu shamarree faayaa aadaa ormoo keessaa aada godinaa harargeetin faayyamte akkasumas immoo mi'ootaa bareedinaa garagaraa kan naannicha ibsanii qabattee jirtuudha

suraan asiin gaditti mul'atu kun suuraa dhimmaa odeeffannootiin wal qabatu yommuu ta'u kunis yommuu aangawonni mootummaa garagaraa marii irratti hirmaachuudhaanii waliigaltee garagaraa irra jiran kan agarsiisuu dha.

suuraani asiin gaditti mul'atu kun suuraa waldurgommii spoortiidha wal-qabatu yoo ta'u kan kubbaa xiqqoodhaanii miinjaalaa irratti taphatamu kan mul'issuudha jechuudha

suuraa kana irratti kan mul'atu meeshaa beekamaa ta'e uummanni keenya durdur yerraa eegalee kan itti fayyadamu mukaarraa kan hojjetamee mooyyee jedhamudhaan kan beekamu qabatee kan jiruudha jechuudha

suuraan as irratti argamu kunii kanin mul'isu naannowwani bakkeewwan garagaraa kani mul'isudha gosoota dhagaa akkasumas immoo holqaa dhagaa kan mul'isaa jirudha jechuudha

Suuraan armaan gaditti mul'atu kun kan inni mul'isu yommuu namoonni lama mana jireenyaa isaanii wal gargaaranii ijaaraa jiran kan mul'isuudha

Suuraan asiin gaditti mul'atu kun kan inni mul'isu biqiltoota bakkeerraa yommuu ta'uu biqilaan kunis halluuwwan babbareedoo garagaraa kan qabu. Dararaa keelloo fi baalli isaa ammoo magariisawaa kan ta'e bareedee kan argamuudha.

Suuraan asiin gaditti mul'atu kun kan mul'isu suuraa kophee beekamaa ta'ii biyya keenya keessatti baayyinaan dhiranis ta'ee shamarraanis baayyinaan fayyadaman haluun isaa adii kan ta'ii kan mul'isuudha.

suuraan armaan gaditti mul'atu kun kan mul'isu suuraa meeshaa nuti qulqullinaafitti fayyadamnu gabaairratti kan kaafame jiruu isa kan mul'isuudha

Suuraan kun kan mul'isu dubartii hojii beekamtii qabu hojjechuudhaan. Beekamtii argatte akasumas badhaasa ishii immoo mul'isaa jirtuu kan mul'isuudha.

suurri armaan gaditti argamu kun kan inni mul'isu suura dhimma aadaa ibsuutiin walqabatu yammuu ta'u kan uffannaa aadaatiin bifa shurraabaatin dhiironni uffatan kan mul'isudha.

suurii as irratti mul'atu kun suuraa gabaadhaan wal qabatu yommuu ta'u kunis immoo uffatotaa garagaraa kanneen akka kofoo fi akkasumas shuraaba garagaraa kan mul'iissuudha

Suuraan kunii kan inni mul'isu meeshaa ammayaawaa ta'e kanii meeshaa biroo bifa gaariidhaan of keessatti qabachuudhaaf fayyadu kan mul'isuudha.

Suuraani asirratti argamu kun suuraa dhimmaa amantaatiin wal qabatu yoo ta'u kan namoonni hordoftoota amantaa sanaa ta'anii ayyaaniffannaa ittiin ayyaaniffataa jiran kan mul'isuudha.

Suuraan asirratti mul'atu kan inni mul'isu meeshaa teeknolojiidhan wal-qabatu kan mul'isu yommuu ta'u, innis koompiiteraa fi akkasumas wantoota koompiiterarraa wal-qabsiifamee hojii guutu ta'e yookan tajaajila guutu ta'e kennu danda'aniidha.

wanti kun dibata rifiinsaa maddaa cilalluu irraa hojjetame yoo ta'u fayyummaa rifiinsa keenya eguuf kan fayyadudha

Suuraani asiin gaditti mul'atu kun suuraa kitaabota barruulee fi gaazexaawwan garagaraatii wal-qabatu ta'ee suuraa gaazexaa tokko kan mul'isaa jiruudha.

suuraan kuni piroojektii bishaan dhugaatii aangawoonni mootummaa yommu daawwatan kan mul'ieesuudha

suuraa armaan gadii iratti kan mul'atu ijaarsa baradurii yemmuu ta'u kunis immoo seenaa keessatti baay'ee beekamaa kan ta'e masaraa abbaa jifaar jedhamuu kan beekamu godina jimmaatti kan argamu kan mul'isuudha

wanti armaan galitti argamu kuni suuraa biqilaa yommuu ta'u biqilaan kunis immoo qorichummaa aadaatii fi kan ooluudha kanadha kanii mul'issu jechuudha

Suuraa armaan gadii irratti kan mul'atu gosoota kitaabotaa barruulee fi akkasumas gaazexootaa keessaa yommuu ta'u; Beeksisa garaa garaa beeksisuudhaa fi fayyaadaa kan jirudha jechuudha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu dhimma amantaadhaan walqabatu yammuu ta'u; Kunis immoo amantaa musliimaa fi shaamarree musliimaa rabbiin kadhachaa jirtu kan mul'isudha.

suuraan armaan gaditti mul'atu kun suuraa loon fooniif oolan yookiin immoo kan sangootaa iddoo isaanitti gabbifamaa jiranii kan mul'isuudha.

suuraan asiin gaditti mul'atu kun kan mul'isu dhimma gabaadha wal qabatu yoo ta'u gunis immoo gabaa holotaa yokan immoo bakka gurgurtaa hoolotaa filatamuo ta’anii addabaafamanii duka mul'isuudha

suraankoon kan inni mul'isu shamarree oromoo aadaa harargeetiin faayyamte ufannaa aadaafi akkasumas faayya calleetii faayyamte aadaasi beeksisaa jirtu kan mul'isuudha

Suuraa kanarratti kan mul'atu yeroo itti shamarreen tokko gogaa fuula isheetii bifa ammayyaawaa ta'een faayachaa jirtuu fi shamarreen kan biraan immoo yommuu isheen faayaa faayaa jirtudha.

suuraan armaangalitti argamu kun suuraa aadaadhaan walqabatu yommuu ta'u yeroo itti namoonni waltti dhufuudhaanii aadaa isaanii ibsachaa jiraniidha qochoota ggara quchuudhaanii ibsataa jiraniidha jechuudha

suuraa kana irratti kan mul'atu bakka gabaa yookiin immoo bakka gurgurtaa meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu baayyinaan immoo abidda bobeessuu fi nyaata irratti bilcheessuuf kan nu fayyadan kan mul'isuudha.

Suuraan as irratti mul'atu kun suuraa kophee shamarran yookan immoo kophee dubartoota akkasumas dubartii kophee kana uffatte ittiin adeemaa jirtuu kan mul'isee jiruudha. Kophee biftii isaa adii ta'edhaa jechuudha.

Suuraan kun kan muul'isu, suuraa biqiltoota garaa garaa qorichoota aadaa jedhamanii kan beekamanii walitti dhufanii iddoo tokkottii kaafamanii kan jiran, suuraan isaanii kan mullisuudha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu yommuu maatiin tokko kana jechuunis: abbaa, haadha fi ijoollee isaanii afur waliin bakka bashannanaa deemuudhaan suuraa ka'aa jiran kan mul'isudha.

suuraan armaan gaditti mul'atu kun kan inni mul'isu suuraa meeshaalei elektirooniksii wal qabatu ta'e mana jireenyaa keessatti ifa garagaraa kennuuf kan fayyadamnu isa kan mul'isuudha

meeshaan suuraa armaan gadii irratti mul'atu kun meeshaa ijaarsaa fi akkasumas immoo kosiiwwan garaa garaa ittiin hammaaruudhaaf itti fayyadamnu yemmuu ta'u yeroo baayyee garuu ijaarsaaf kan fayyadamnu maqaan isaa immoo akaafaa jedhamuu kan beekamuudha.

Suuraan kun kaniin mul'isu mucaadhiiraa galaanarra adeemaa jiru kani doonii fayyadamuudhaanii batoo warkatti qabate qofaasa galaana kanaa of jalaa dhiibaa gara fulduraattii adeemaa jiru mul'isa.

Suuraan armaan gaditti mul'atu kuni gosa nyaataa Qamadii irraa warshaa galchamee hojjetame yommuu ta'u saamsamuudhaan tajaajilaaf oluuf qophaa'ee kan jirudha.

wanti suuraa kana irratti mul'atu meeshaa elektirooniksii yeemuu ta'u kunis immoo suur sagalee garagaraa akkasumas sagaleewwan garagaraa fi suuroota garagaraa waraabuudhaaf kan fayyaduudha

Suuraan kun kan mul'isu dhimma siyaasaa yoo ta'u, kunis immoo hangawonni mootummaa marii isaanii xumuruudhaan dhaadannoodhaan sagalee walii galtee isaanii mul'ifachaa jiraachuu isaanii kan mul'isuudha.

meeshaan kun sagaleewwan kana dura waraabamanii turan dhaggeeffachuudhaan bashannansiisuu, bohaarsuuf kan fayyaduudha.

Suuraa kan iratti kan mul'atu daandii baaburaa yommuu ta'u akkasumas immoo iyyuu baaburrii daandiisa tokkoraa yommu deemaa jiruu fi daandiiinni tokko immoo yommuu duwwaa jiruu kan mul'issuudha.

suuraan kuni kan mullisu nama seenaa biyya keenyaa keessatti beekamtummaa guddaa qabu; akkasumas geggeessaa beekamaa ta'ee bara durii geggeessaa yookiin immoo bulchaa kan turani kan qabatuudha.

suuraan asrati mul'atu kun suuraa qee'ee keessatti yookaan immoo naannawaa manaatti kaafame yommuu ta'u innis immoo kan inni of keessatti qabatu suuraa biqiltoota muuzii iddoo tokkotti walxaxee baayyatanii jiraniidha.

Suuraan asiin gaditti mul'atu kuni mana nyaataa fi dhugaatii keessatti kan kaafamii yommuu ta'uu kanasii dhugaatiiwwan gara gara qaruuraa keessattii fi akkasumas nyaatni foonii immoo mi'arra kaawwamee yommuu jiruu kan mul'iisuudha.

suuraan asirratti mul'atu kun ximma geejibaatii fi konkolaataatiin walqabatu yommuu ta'u yommou daandirra baaburii adeemaa jiru kan mul'isuudha

suuraan asiin gaditti mul'atu kun, suuraa meeshaaleedha wal qabatu yommuu ta'u kunis immoo meeshaalee mana ijaarsaatii wal qabatan yommuu ta'u mana ijaaramee xumuramitti yommuu itti foddaa namoonni garagaraa itti sirreessaa jiraniidha.

Suuraan asirratti argamu kun kan mul'isu gosa biqilaa baay'ee beekamaa ta'e aadaa wallaggaa keessatti baay'ee beekamu ancootee jedhamuun beekamu baalasaa fi daraaraa isaa kan mul'isudha.

Suuraan asirratti mul'ataa jiru kunii, dirree qotiisaa irrattii Meeshaalee itti fayyadamnu keessaa kan safartuu aduu ta'ee isa kan mul'isaa jiru jechuudha.

suuraan asirratti mul'atu kunii suuraa meeshaa barreeffamaa yommuu ta'u teeknolojiidhaan kan walqabatu akkasumas barreeffamaa bifa salphaa ta'eenii bareessee yeroo daqiqaa muraasa giddutti ykn yeroo muraasa giddutti kan baasuudha

Suuraan asiin gaditti mul'atu kun suuraa barnoota wal qibatu ta'u yommuu itti baratoonni bakka kutaa yaalii keessa seenuudhaanii wantaa daree barnootaa keessatti baratan bifa yaaliitiin hojjichaa jiran kan mul'iissuudha.

Wanti suuraa armaan gadii irratti mul'atu suuraa abaaboo bakkee dhaabamee jiru yommuu ta'u kunis immoo halluun isaa diimaa kan ta'ee fi hiika garaagaraa kan qabu akkasumas bareedinni isaa hedduu kan nama hawwatuudha.

suuraan asiin gaditti mul'atu kun kaninni mul'isu haala waliin jireenya ummataa yookan immoo hawaasaa kan mul'isu yommuu ta'u yommuuttii isaanii wantoota garagaraa hojjeta walii wajjiin jireenya isaanii geggeeffatan kan agarsiisuudha.

wanti suuraa armaan gadii irratti mul'atu kun kaninni mul'isu mana dhugaatii yommuu ta'u mana dhugaatii kana keessa immoo dhugaatiin dankii raajadhamu qaruuraadhaanii tartii baankaawamee kan jiruudha

suuraa kanaratti kan mul'atuu alaabaa yemmuu ta'u kunis immoo naannoo tokko naannoo biraa irraa adda baasee mul'isuu fi kan fayyaduudhaa ibsituu eenyummaa saboota sanaati jechuudha.

Bakkii suuraa kana irratti mul'atu seenaa Itiyoophiyaatii hojiin kan wal qabatu yommuu ta'u bakka seena qabeessa bara durii keessa kan hojjetamee fi seenaa Itiyoophiyaa kanaa sirriitti kan ibsuudha.

suuraan asirratti argamu kunii kan inni mul'isu giddu gala bashannanaa yommuu ta'u kunis immoo itoophiyaa fi kooriyaa gidduu yaadannoo jiruun bakka buusuudhaa fi yookin mul'isuu fi bakka seena-qabeessa hojjetameedha

suuraan asiin gaditti mul'atu kun suuraa meeshaalee mana keessattii fi akkasumas waajjiraalee garagaraatti itti fayyadamnu keessaa kanneen akka teessumaa fi munjaalaa akkasumas meeshaa meeshaaleen garagaraa mi'iin onni garagaraa keessaa kaawamaan kan mul'isu..

Suuraan asiin gaditti mul'atu kun suuraa meeshaalee keessaa suuraa meeshaa ittiin weelluu yookan immoo faaru garagaraa faarfatamuu kan mul'isuudha innis immoo gitaara jedhamun kan beekamuudha.

suuraan kuni kan inni mul'isu oduu miidiyaa hawaasaa irratti waa'ee kantibaa Adaanech Abeebee namootaa fi mana jireenyaa kennuu isaanii kani mul'isuudha.

Sururri asiin gaditti mul'atu kun, suuraa beeksisaan walqabatu yommuu ta'uu, kunis immoo galmee fi mirkaneessa faayiloota garaa garaa bakka itti taasifamuu kan mul'isuudha.

Suuraan kuni gosa midhaanii baay'ee beekamaa ta'e asheeta boqqolloo kan mul'isudha.

Meeshaan kun meeshaa ijaarsolii garaagaraa yommuu ijaarru itti fayyadamnu kan agarsiisudha.

suuraan armaan gaditti mul'atu kun suuraa biqiltuu ancootee jedhamuun beekamu kan mul'isu yemmuu ta'u, hiddii isaa iyookaan immoo hundeeen isaa kan akka nyaataatti fayyadu yeroo ta'u aadaa oroomo keessattis baay'ee beekamaa kan ta'ee dha.

Suuraa kan irratti wanti mul'atu manneeni hojiilee garagaraa kanneeni beeksisota garagaraa irratti maxxanfamee jiruu namoonni arganii akka fayyadamanii fi suuraadhaanii kaafamee kan jiruudha.

suuratina irratti wanti mul'atu manneenii duraan ijaaramanii yookan immoo ijaarsa manaa moofa'aa ta'e kan yeroo duraanii ijaarami amma ammoo kan caccabe jiruu kan mul'isuudha

suuraa asiin gaditti mul'atu kun suuraa kitaabota baruulee fi gaasxootaa walqabatu yommuu ta'u isaan keessa suuraa kitaaba tujuba jedhamuudhaan biikamu kan barreessaan isaa biikan gulummaa eranaa ta'i kan agarsiisuudha

Suuraan asiin gadiitti mul'atu kun suuraa biqiltoota naannoo mana jireenyatti argamanii kan mul'isu yoo ta'uu innis immoo biqilaa nyaataaf ooluu paappayyaa jedhamudhaan kan beekamuu kan agarsiisuudha.

Suuraan armaan gaditti mul'atu kun kan inni mul'isu nyaata aadaa Oromoo baay'ee beekama ta'e cuukkoo jedhamuudhaan kan beekamudha. Cuukkoon kunis kan murmuramee jiru mul'isudha jechuudha.

Waanti suuraa armaan gadii irratti mul'atu suuraa bakka gurgurtaa qullubbii adii, qaaraa akkasumas wantoota kan biraa yommuu isaan gurguramaa jiranii kan mul'isudha.

Suurri asii gaditti argamu kuni suura dhimma siyaasaan walqabatu yommuu ta'u namoota seera kabachiisan yommuu isaan hiriiraan, tooraan deeman kan mul'isudha

suuraan armaan gaditti mul'atu kun kan inni mul'isu gosa dhugaatii yommuu ta'u ;akkasumas manniin dhugaatii garagaraa keessatti kan argamu bifaa aadaatii durduriiraa jalqabee hojjetamaa kan ture ammaas immoo bifaa ammayaawaadhaan warshaa galii kan hojjetamaa jiruudha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa beeksisaa yommuu ta'u, kunis immoo kan inni beeksisaa jiru beeksisa darbiiwwan gamoo tokko keessa jiran bakkoota argama isaanii fi maal maal akka isaan qabatanii jiran kan ibsudha.

Wantii suuraa kana irratti mul'atuu gosoota dhugaatii yommuu ta'u, isaan keessaammoo aadaa oromoo keesaatti baayyee beekamaa kan ta'e maqaan isaammoo farsoo jedhamuudhaan kan beekkamu yommuu buufamaa jiru kan mul'isudha.

Wanti suuraa kana irratti mul'atu gabaa bakka gurgurtaa fi wantoota kan biroo yeroo harmeen tokko safaraa jiraniidha.

Suuraan kun kan inni mul'isu nyaata aadaa biyya keenya keessatti beekamaa ta'e nyaata buddeenii akkasumas immoo ittoo kanneeni muduraalee garaagaraa irraa hojjetamanin wal-qabatu of keessatti qabate jiruudha.

Suuraan kun kan mullisu manneen akkaataa kanaan duraatti dhagaarra ijaaramanii kan yeroon irra darbee yookaan immoo kan moofaa'anii jiran kan mul'isuudha.

Wantii suura armaan gadii irratti mul'atu wanta bakka daawwannaa yookiin immoo bakka hawwataa ta'een walqabatu akkasumas bu'aa ba'iiwwan garagaraa, bakkeewwan gadhooqaa fi gaara garagaraas kan of keessatti qabateedha.

suuraa kana irratti kan mul'atuu aasxaa dhaabbataa yommuu ta'u kunis immoo kan biiroo daldala oromiyaa mul'isuudha dhaabbatota biraarraa adda godhee dhaabbata kana mul'isuu fi aasxaa itti fayyadamaniidha.

Wanni suuraa armaan gadii irratti mul'atu suuraa aadaadhaan walqabatu, akkasumas kabajaan wal qabatu yommuu ta'u, yommuu dubartiin tokko abbaa warraa ishiif kabajaan gadi jettee bishaan harkaa buustu kan mul'isudha.

Suuraa kana irraa wanti nuti hubachuu dandeenyu, isaan kun shubbistoota akka ta'aniidha. Sababiin kana jedheef immoo, shubbisatti waan jiraniifidha. Akkuma beekamu, shubbisni isaan shubbisaa jiran kun shubbisa naannoo Shawaati. Sababni isaas, uffanni isaan uffatan uffata aadaa naannoo Shawaa waan ta'eef.

meeshaan suura kana irratti mul'atu meeshaa shamarra oromoo qabatanii deeman yommu ta'uu ciicoo jedhamuudhaan kan beekamuu callee gara garaatiin faayyame kan jiruudha

Suuraan armaan gaditti argamu kun kaninni mul'isu nama beekamaa biyya keenya keessa abbaa qabeenyaa ta'uudhaan kan beekamu abbooti qabeenyaa keessatti kana ramadamu Alaamuddiin jedhamuu kan beekamu kan mul'isuudha.

wanti suuraa kana irratti mul'atu yommuo baratoonnii fi barsiisaanii dirreetti ba'uudhaanii barnoota ispoortiitii wal-qabatu yommuu isaanii adeemsisaa jiraan kan mul'iisuudha

suuraan asiin gaditti mul'atu kun suuraa nyaataa yemmuu ta'u, kunis immoo aadaa ummata biyya keenyaa keessatti hedduu kan beekamu nyaata buddeenaa fi akkasumas ittoo hindaaqqoo fi hanqaaquu kan of keessaa qabuudha.

suuraan kun kan inni mul'isu geggeessaa beekamaa ta'ee biyyaa iitoophiyaa keessatti kan beekamuu bara kanaan duraa bulchaa kan turanii ministeera muummee duraanii obbo mallas zeenaawwii kan mul'isuudha jechuudha.

Suurrii armaan gadiitti mul'atu kun kan inni mul'isu gosotaa kitaabotaa barruulee fi gaazexootaa yommuu ta'uu addatti immoo kitaaba baqqalaa garbaatiin garuu afaan oromootti hiikamee mata dureen isaa mul'atan qaba kan jedhuudha

Suuraan asirratti mul'atu kun kan inni agarsiisu, gaazexeessaa oduu karaa miidiyaatiin bifa odeeffannootiin dhiyeessaa jirudha. Dhimmoota biyya keenyaa waraanaan wal qabatu irratti dhiyeessaa jira.

wantii suuraa armaan gadii irratti mul'atu faayalee dubartoonni gurratti mormattii fi akkasumas adda isaanii irratti keewwatan quba isaaniittis keewwatan kan mullisuudha.

suuraan kun kan mul'isu gosa nyaataa yeroo baay'ee ciree irrattii fi akkasumas yeroowwan garaagaraatti fayyadamnu kan qamadii irraa warshaa seenee hojjetamee kan mul'isu yoo ta'u, gabaa irrattis baay'inaan kan argamudha.

Suuraani asii gaditti mul'achaa jiru kunii suuraa uumama ibsaa jiru yoo ta'uu mukootaa boca garaa garaa qabaatanii jiranii, kan qalbii namaa hawwatanii kan muul'isaa jiruudhaa.

Suuraan as irratti mul'atu kun kan inni mul'isu yommuu daa'imman mana barnootaa isaantti ayyaaneffannaa ayyaaneeffachaa jiran qophii garagaraa qopheessanii yeroo itti isaanii kabajaa jiran kan mul'isuudha.

suuraan asiin gaditti mul'atu kun kan inni mul'isu suuraa meeshaali mana keessaa keessaa suuraa korojoo koompitaraa fi wantoota kan biraa baachuuf kan itti fayyadamnu halluun isaa ammoo gurraacha gantee kan mul'iisuudha

Suuraan asiin gaditti argamu kunii suuraa barnootaan wal qabatu yommuu ta'uu ; bakka kuusaa kitaabota garagaraa fi akkasumas daa'ima barreeffama dubbisaa jirtuu kan mul'isuudha.

suuraan armaan gadiitti argamu kun suuraa bineensota caakkaatti galan keessa suuraa harre diidaa kan mullisu yoo ta'u yemmuu inni hedduu ta'ee marga soratuu kan agarsiisuudha.

suuraa kana irratti kan mul'atan qeerroowwan oromoo karayyuu faayaa ufannaa aadaa fi akkasumas ulee garaa garaa qabachuudhaan yeroo itti aadaa isaanii mul'isaa jiraniidha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu meeshaa ammayyawaa kan ta'e meeshaa elektirooniksii nyaatota garagaraa fi akkasumas wantoota garagaraa qorisiisuudhaa fi kanitti fayyadamnuu mul'ise kan jiruudha.

Suuraan asiin gaditti argamu kuni suuraa gosota sinbiraa kan mulisu yommuu ta'u sinbirri kunis immoo kanneeni bakkeetti galan keessa bifa buburree ta'e kan bareedaa ta'e kan qabaachuudhaani beekamtuudha.

Suuraa armaan gadii irratti kan mul'atu shamarree Walloo Kamisee faayyaa garaagaraatiin faayyamtee akkasumas immoo rifeensa ishee bifa bareedaatiin dha'aattee kan jirtuu kan mul'isuudha.

Suuraa armaan gadii irratti mul'atu kun meeshaa ijaarsa walqabatu yommuu ta'u kunis immoo sibiilaa irraa kan hojjetamee akkasumas immoo yommuu ijaarsi garagaraa ijaaramu kan itti fayyadamudha.

suuraan asi gaditti argamu kun suuraa pineensha caakaa kai taati bardnishii baay'ee kan nama haawwatu illeentii jedhamudhaan kan beekamtu kan mullissuudha

Meeshaan suuraa kana irratti mul'atu doonii yoommuu ta'u kunis immoo galaanarra meeshaalee gara garaa ittiin gara tokkootii gara iddoo biraattii geessuuf kan fayyaduudha.

Suuraan asiin gaditti mul'atu kun kan inni mul'isu qotee bultoota qe'ee isaanii keessa immoo lafa qotiisaa isaanii irra biqiltuu midhaan boqqolloo fi akkasumas biqilaa warqee kununsaa jiran kan mul'isuudha.

Suuraan armaan gaditti mul'atu kun kan inni mul'isu nyaata yemmuu ta'u, nyaati kunisimmoo foon akkasumasi qaaraafi mi'eessituuwwaan garagaraa kan hojjatameefi baayyee kan nama hawwisiisudha.

wanti kun kan mul'isu konkolaataa yeroo jaarsaalii garagaraa wiyyoanmaarii diimaa jiruudha

suraan as irratti argamu kun kaninni mul'isu konkolaataa mooraa keessa mana fuldura dhaabatee jiruu kani ooftuun isaa keessa hin jirre kan mul'isuudha

suura asi irratti mul'atu kun kan inni mul'isu oduu miidiyaa hawaasaa irratti darbaa jiru yommuu ta'u kunis immoo yommuu itti aangawoonni afrikaa iddoo tokkotti walti dhufanii sirna marii taasisaa jiranii waraabamei dabarfamaa kan jiruudha

Suuraa kan irratti waanti muldhatu, suuraa konkolaataa keessa taa'uu dhaani, karaa fodda konkolaataatiin samii kan, akkasumas gara fuula duraatti wantoota mul'atanii jiran kan kaafamedha.

Suuraan as irratti mul'atu kun suuraa dhimma spoortiitii walqabatu yommuu ta'u kanhinni mul'isu yommuu namoonni qaamamidhamtoota ta'anii biskileetii isaaniirra taa'uudhaanii dorgommii irratti hirmaachaa jiran kan mul'isudha.

Suuraan asiin gaditti mul'atu kunii dhimma amantaatiin kan walqabatu yommuu ta'u yommuu hordoftoonni amantaa sanaa iddoo tokkotti walitti dhufuudhaan ayyaaneffannaa ayyaaneffataa jiran kan mul'isuudha

Suuraan asirratti argamu kun suuraa aadaatiin walqabtu yoo ta'u, kan dubartiin oromoo naannoo arsii uffannaa aadaa fi akkasumas faayaalee aadaa kan arsiitiin faayamtee jirtu kan mul'dhisudha.

Suuraan armaan gaditti mul'atu kun kophee duudaa yookaan immoo banaa kan hin taane hidhaa isaa wajjin kan of keessatti qabatee jiru yommuu ta'u, halluun isaammoo halluu cuquliisaa fi hidhaan isaa diimaa kan ta'edha.

Suuraan kun leenjistoota ispoortii garaagaraa fi leenjii garaagaraa kennamaa jiru kan mul'dhisudha.

suuraanamaan gaditti mul'atu kun meeshaalii mana keessaa kan mul'isu yommuu ta'u gunismmoo bifaa ammayyaawaa tahii fi bifaa nama hawwatuun teessumotaa fi akkasumas miinjaalota hojjetaman kanneen of keessatti qabatuudha

suuraan asiin gaditti mul'atu kun suuraa uumama bareedina uumamaa ibsuu fi fayyadamame yommuu ta'u, innis immoo lafoota gaagaraa lafoo diriiraa akkasumas gaaraa akkasumas samii mul'isuuf kaafamee kan jiruudha.

suuraa kana irratti kan mul'atu muuzii fi akkasumas immoo shamarre fayyummaa gogaa fula isheetii eeggachuudhaa fi muzii fayyadamaajustuu akka dibataatti kan mul'isuudha

suuraa armaan gadii kane irratti kan mul'atu asxaa dhaabbata yommuu ta'u kunis immoo dhaabbata bishaanii fi enerjii ooroomiyaa kan mul'isuudha dhaabbata tokko dhaabbata biraairraa arda baasee mul'isuuf kan fayyaaduudha

suuraan armaan gaditti argamu kun dhimma ispoortiitiin kan walqabatu yoo ta'u kunis immoo yommuu itti taphatooni kubbaa miillaa taphataa jiran kan mul'isuudha

Suuraan asirratti mul'atu kunii suuraa maatii :abbaa, haadhaa fi ijoollota dhiira tokkoo fi shamarran tokkoo kan mul'isu yoo ta'u, wantoota garagaraa harkatti qabachuudhaanii yommuu isaan daandiirra adeemanii kan mul'isu dha.

Wantii suuraa armaan gadii irratti mul'ate jiru suuraa asxaa yommuu ta'u, aasxaan kunis immoo kan inni bakka bu'u mana murtii walii galaa Oromiyaati.

Suuraan armaan gaditti argaamu kun kan inni mul'isu; yeroo itti namoonni daawwattoota ta'an yookiin imaaltoonni galaana qaxxaamuraanii adeemuu fi Doonii seenanii gara galaanaatti deemaa jiraniidha.

suuraan asiin gaditti argamu kun kanini mul'isu meeshaalee mana keessaa bifaammayyaawaa ta'aniin minjaalaa fi akkasumas teessumaaf kan fayyadanii bifa nama hawwatuu danda'anii fi halluuwwan bareedu ta'anii faayyamanii jiran kan agarsiisuudha

Suuraan armaan gaditti argamu kun kan inni mul'isu suuraa aadaa biyya keenya keessatti yommuu bunni danfifamu ittiin sirna inni ittiin buufamuu fi akkasumas sirna ittiin ayyaaneffamuudha.

Suuraan asiin gaditti kuni kan inni mul'isu suuraa meeshaalee mana keessaa suuraa teessumaa tii.

Suuraan kun kan mul'isu dubartii faaya aadaatiin faayamtee jirtu kan uffannaa aadaa Booranaa akkasumas immoo faaya calleetiin faayamtee jirtu kan mul'isu dha.

Suuraanii asirratti mul'ataa jiru kunii suuraa dhugaatii beekkamaa ta'ee durii kaasee uummanni oromoo kan itti fayyadamuu daadhii jedhamuudhaan kan beekkamu kan mul'isudha.

suurria siin gaditti mul'atu kun, suuraa maatin akkasumas qeerroo fi qarreen oromoo, uffannaa aadaa oromoodhaan faayyamanii suuraa yommoo walii wajjiniin ka'aa jiranii kan mul'isuudha

Suuraan asiratti mul'atu kun kan inni mul'isu suuraa qonnaan walqabatu yommuu ta'u yommuu qotee bultoonni biqiltoota tooraan dhaabuudhaanii kunuunsa taasiisaafi jiran kan garsiisudha.

suuraan asirratti mul'atu kun suuraa alaabaa kan kilabii ispoortii walaayittaa diichaa bakka bu'u. Akkasumas kan biraarraa adda godheettiin inni of eenyummaa isaa mul'isudha jechuudha.

Suuraan asiin gadittin mul'atu kun kan inni mul'isu suuraa bineensotaa keessa suuraa bineensa tokkootii innis suuraa bineensa waaliyaa jedhamudha.

Suuraan kun uffannaa aadaa Itoophiyaa keessaa kan mul'isu yoo ta'u, shamarran (dubartoonni) kan uffatanii dha.

suuraa armaan gadii irratti kan mul'atu dhimma beeksisaa walqabatu yommuu ta'u kunis immoo tajaajilaa siree qulqulluu ta'e kennu jalqabnee jirra kan jedhu namoonni arganii mana siree san akka fayyadamanii fi kan fayyaduudha jechuudha.

suura armaan gadii irratti kan mul'atu gosota kuduraa fi muduraa keessa qullubbii adii fi akkasumas qaaraa jedhamuudhaan kan beekamu kunisimmoo faayidaan isaa qocqocaa jedhamuun ummata orooma biratti kan beekamu hojjechuu fidha

Wanti suuraa armaan gadii irratti mul'atu, suuraa meeshaalee yommuu ta'u kunis immoo minjaala mana jireenyaaf akkasumas waajjiraalii garagaraa keessatti itti fayyadamaniidha.

suuraan armaan gaditti argamu kun kanini mul'isu suuraalee manna gurgurtaa dibatoota garagaraa keessatti kan argamanii jiran dibata gogaa akkasumas rifeensaa fi wantoota garagaraaf kan fayyadaniidha

tuuraanii asirratti argamku kan inni mul'isu gabaay immoo bakka gurgurtaa wantoota gara garaa as irrattis namoondubartoonni kunii fi namoonnias irratti mul'atan kun hawaasni kun yeroonitti bitee gurguruu irratti xiyyeeffasaa jiruudhachuudha

suuraan asirratti mul'atu kuni kan inni mul'isu suuraa mana barumsaa yommuu ta'u keenyaanii manichaa irratti immoo kan barraa'ee jiruu kaartaa Itoopiyaa fi akkasumas alaabaa kan iitoopiyaa akkasumas kan oromiyaa ibsa isaa waliiniidha.

suuraan asirratti kaafamee yookaan immoo mul'ifamee jiru kun kan inni mul'isu suuraa biqiltoota magariisa ta'anii akkasumas halluu biraas maakatee kan of keessaa qabu jalaa gara gubbaatti ol kaafamanii kan mul'isuudha.

Wanti suuraa kanirratti ibsame jiruu dhimmaa amantaadhaan kan walqabatu yommuu ta'u kunis immoo manneen amantaa garagara ibsuudhaa fi suuraa kaafame jirudha mana amantaa of kessatti kan qabatuudha.

Suuraan kun kan inni mul'isu dhimma siyaasaaf wal qabatu yommuu ta'u yeroo itti harmeen tokko ol ka'uudhaan hawaasa gidduudha dhaabatanii haasawaa taasisaa jiran kan mul'isuudha.

wantii suuraa armaan gadii irratti mul'atu suuraa dubertii meeshaa nyaannitti dhi'aatu qabatte dhaabattu akkasumas karaa bukeetti nyaata ku'uraalee dinichaa yk immoo kan biraata'ani qopheestee gugurtuuti

suuraan asirratti mul'atuni suuraa spoortiidhaan walqabatu yommuu ta'u kunis immoo yerootti spoortii y fiigicha waliigalaa ummata irmaachisee marsaa 28ffaa fiigicha guddaanii fiigamaa jiruu kan mul'isuudha

suuraani asirratti mul'atukuun kan inni mul'isu meesha manniin bunaa garagaraa keessatti itti fayyadamamu yommuu ta'u kunis immoo bunaa akaawwamaa daakuudhaaf yk bul'eessuudhaaf kan itti fayyadamamudha

suuraan kun namoota mana amantaa keessatti uffannaa amantaatiin cidha gaa'elaa isaanii geggeefachaa jiran kan mul'isuudha.

Suuraan kun kan mul'isu dhimma siyaasaan walqabatu yommuu ta'u yommuu itti aanga'oonni mootummaa garagaraa aangoo fudhatanii fuula sabaa duratti immoo waadaa seenaa jiraniidha

Suuraan kun kan mul'isu dhimma seenaa Itoophiyaatiin wal qabatu yommuu ta'u kunis immoo bobboocotaa dhagaa fi akkasumas mukoota garaa garaa irraa hojjetamanii kan faayyamee jiruudha.

Suurri asii gaditti argamu kuni suura seenaadhaan wal qabatu yommuu ta'u kunis immoo seenaa Itoopiyaa keessatti bulchitoota bara durii keessaa seenaa kanaan kan wal qabate bobbocawwanii, mukkeenii fi dhagoota irraa qophaa'een kan ibsaa jiruudha.